Simuli sitwela sili murangi imbesemu nisyo sili khubonekha inyuma washo irangi iliyo iye kamasaafu green ni ibweni wayo wabonekhele nga inzukhi ili khenunamo butsamu

Babaandu babili umusaani ni umukelema nga ba'ambile buchupa bubwatikha nga bareremo bibindu bipiima khabakhakakho babonekhaana nga bali ukhwimenielesa sisindu.

Shifaani shino shokesele umusaani alikho bunwanwa nga waboyele ingubo imunwa imukhinga buchafu ni bulwale bubundi, wakwarire khakhuuma khakhapima bulwale mubandu mwiyo wakha wakhakwarire mwikosi

Umukhasi niye ubonekhele musifani sino nga u mwene ali umumali weboyile shitambala imurwe kwewe wakwarire ni shyangakyi i T'shirt ili iye rangi iya blue mulimo ni ka mamuli ka kabotokhelela mwikosi mwewe wongelemo khakoye inyuma wewe yabonekheleyo kusaala.

Yino ikhiima ili khu sisaala khungaaki yaninile, ilimo i'rangi imali yekhaale khu bisaala khungaaki nga inyuma wayo yabonekheleyo kamasafu kali mu rangi iya Green niyo esi yekhaale.

Ino inkuke ili akari mu'bisaala bya' green elah yabonekhile nga ili ni shesi ilolelele, ibweni wayo iliwo kusaala kukaali

Shifani shino shokesa umusaani nga wakwarire i sweater iye mbewo ilimo irangi ifwanana ni kamasafu green waambile ni busaala bubili muhono kiombi mu ni nomwo ne wamemele ishindu khumukongo yabawo ni kimisaala kibili kyemwiswa ali niye ali akali akio

Syifwaani syino mubonekhamu tsikhisi tsirano nga tsili mu bunyaasi bubwoma, tsitaru tsyalolele ino tsibili kimirwe kyayo sikibonekha ta. Tsyoosi tsili mu shitsakha tsyemile umwo.

Ino i'motokha musikuka she kamunye nga khungaaki khwayo khulikho bikuku, ibweni wewe yakanane ni pikipiki nga umusani khukhojinvuka wakwarile kukofila kwembe kwe iranji imbesemu

Ku yaanza kukali kuli khubonekha mu syifwaani sino ela yabonekhayo ni liloba lilyanina ela khungaaki khwalyo umusaani ukwarire sikwaro sye i'rangi imali wemikhilekho wafwanile ukhokhwesa sindu mu meetsi umu uba ta ukhomwaatamu.

Shifani shino shabonekhilemo babandu nga uli khubonekha naabi Ali umukelema, wakwarile bikwaro bimaali, wakwarile ni khatambala khakhandi khabimba imunywa i'mask elah wekhale asi nibabandi ataayi naabo bekhale

Kuno kuyanja kubofu inga kwabonekhele murangi iye blue khamala khwabakho ni shisitsa nga shili ni liloba akari umundu waninile wekikhile khungakyi walolelele mumeetsi.

Kimisolo kitaru kye mwiswa kili khubonekhela mu sifwaani sino, kili ni tsinzika tsitsyekotyamu, kutwela kwalolelele iburangisi, kibili kili khutsya kwatayi ne kyosi kyabonekhile nga ikili mwiswa.

Ano khubona umusani nga siliwo shesi emilekho, alikhumeetsi kameetsi nga kamakaali elah mukhono mwewe mulimo isindu nga lukoye lweshi amwatile mumeetsi afanile nga ulikho ni'shesi khakhwesa khukhwama mumeetsi

I'motokha i'wanga musikuka sha Isuzu yasutile babaandu bakaali nga ili murangi i'wanga ili khulugudo lubesemu ili khetima Amala tsindulo khulikho bisaala ni kamasafu ka'green

Yino yabonekhilewo umusoleli nga wemile, wakwarile bikwaro bye kumupila muli tsiguubo ni'bilaalo ni'tsisokisi natso nga tsimaali, wabonekhile nga ukhowinyaa kumupila lwekhuba khundulo khwe ilikho babandu babandi bakaali

Umusaani wakwarire isaati wafumbile kamakhono, ali murangi umwene imbesemu, wekhale khu shitima shesi khulanga i'pikipiki ela nga tsitala tsyayo tsimbesemu, tsindabilo tsimali, ali khulugudo, inyuma wayo iliyo umundu ukundi wakwarire ingubo indeyi ili murangi ye blue